Winyo ma romo aryo ma kalanen rom aroma mukene tye ka nen ma bulu dogi tye macol tung umgi obedo yeloyelo gitye ka yweyo i latin yat ma yat eni tye kala ma alumalum.

Nanga nyo jami ma kitiyo kwede me goyo wer ma kilwongo ni nanga tye ka nen kede lukeme bene kede dong buk ma coc tye ma buk me wer tye ka nen bene kede ki tung malo tye ka nen mo calo adungu kede lukeme kede nanga nanga kigurogi kacel.

Latim biacara tye ka lok ki kastoma man obedo latim biacara ma cato ringo en tye ma oyabo kacato ringone kun tye oketo kilo tye ka nen kede wang ot ma en yabo dok kumalo ci dong kastoma onyo dano ma bino ka will cung ki woko yaka giloko nyo gilarowel ringo onyo kilo adi ma en mito wilo jo aryo tye ka nen ma gitye ka lok.

Pul makilwoko maleng adada ci ki boko ci kicanogi maleng me acata kiketo ki odero makicweo ki diro tutwal madong tye makimako gicing kitye kawot kede icuk me acata bot luwil magiwilo onyo dano ma maro camo pul makiboko i nge tye ka nen cal dano mape nen maber tutuwal ma en oruko cati matar.

Anyoki tye ma odongo mabor ma pote tye ka nen pote maleng alumalum ma tye ka ma nen kome tye ka yot mada wiye bene tye ka nen ma lanyogini dong ongoko ma dong tye ka byelo mere kome keken kalane tye kala alumalum onyo kala gurin.